Ŋutsu ɖewo le etsi si na exɔ, wole aŋɔ si na exɔ ɖe teƒe ma, ye eɖe hã glasi ŋutidɔ wɔm le anyigba, eɖe hã lé xuilbaro ɖe asi le fi ma be yeakɔ kɔ akɔ kɔ nane.

Ɖetugbuiawo le ewɔ ɖum le dzidzɔ kpɔm, lé takuvi ʋɛ̃ ɖe asi, eɖewo trui ɖe woƒe avɔ me le alidzi, eɖewo kɔ dzonuwo kɔ da ɖe kɔme, eɖewo hã wogbi takuwo kɔ bla woƒe ŋgonu eye wole wɔ ɖum le dzidzɔkpɔkpɔ tɔxɛ aɖe me.

Nyɔnuwo le dzadzraɖo me hele edekɔnu wɔ ɖum ɖetugbuiwo bla woƒe tawo heta avɔ ɖe akɔta kɔ dzonu kɔ do ɖe kɔme hesiye ɖe ŋuti le dzadzra ɖo tɔxɛ me hele due…dekɔnu wu ɖumle eyi amewo ƒoƒu le wokpɔm.

Fi ya nye ŋuwo ƒe tenɔƒe fi yi ke eŋuwo tɔna te le, yi xe ɔa amewo woaɖe asi woƒe ŋuwo da ɖi ate ŋu ayi dɔ woƒe dɔ dzi alo ayi dɔme le teƒe ɖe agbugbɔ va avaku woƒe ŋuwo dzoe, ye mikpɔ bena yemeŋu ɖeka aɖe hã dze ɖe domdomea le fu ma, eŋu kɔla vovovowo le fu ma, dz0wo kple ʋiwo bete wole eme.

Wole kpovitɔ aɖew le ŋgɔ le teƒe yi ke nye lɔri mɔ aɖe dzi yi ke wole ewɔm kple susu be amewo woato teƒe yi ke wole be woato yi ke nye gakpo yi ke wowɔ da ɖi yi ke nye gakpoa dogo ye wole amewo nya le mɔ dzi ta ame geɖee wotsi gakpoa godo le mɔ si dzi mele be woato o la dzi tom.

Yevu nyɔnu ɖeka kpakple ŋutsu woame eve yiwo ke nye ŋdziniawo le agbalẽ kple xɔ lé agbalẽ ɖe ɖe asi yi ke fia be xɔ aɖe ƒe nɔnɔmetata kpɔm wole alo wole teƒe aɖe ƒe nɔnɔmetata kpɔm ne yewo ate ŋu awɔ plani ɖe nenem ƒe nɔnɔmetata ma ŋuti.

Fi ya nye lɔle steshinga le du ɖe me le dukɔ aɖe me yi he eŋuwo sɔgbɔ. Amewo le ŋu ɖom ayi teƒeteƒewo. Amewo le mɔzɔm yi ke wole ŋu gbogboo ɖom. Eŋugãawo le teƒe ya. Eŋuviwo hã wole ke amewo le ɖoɖom be waokɔ akɔ zɔ mɔ.

Ŋutsua ɖe le nu dzram le asime. Ele nuɖuɖuwo dzram abe akpa gãgãwo le kusiviwo me kple gbaviwo kple busketiviwo me. Amewo sɔgbɔ wole nua ƒem, ŋutsu ɖe hã va le eta biam. Edo awu yibɔ do awu dzɛ kɔ kuku yibɔ kɔ ɖɔe ɖe eta.

nyɔnu ɖɛ lɛ fufu to le etó mɛ ekɔ abladzoa le atoa mɛ dem ye wókɔ tatsia ɖe dzi be yato yeƒe fufu gagbawo le gbɔ kpakple enutɔgbawo detsiƒozewo hã le fima fima koklowo hã le amaɖewo hã nɔte ɖe afima

Ɖekakpu woame eve yi xe nye kpovitɔwo wole tu ɖe asi yike fia be na wole adã dzi alo wole teƒe aɖe ŋuti dzɔ. Teƒe ma wo wɔe abe abayagbadɔ eye wole egɔme yike le ennui hele…

Yevuwo le kplɔ̃ ŋuti. Wole nu ɖum. Abladzo tɔtɔe kple lã tɔtɔewo le woƒe akɔme kpakple aha viviwo. Ɖeviwo kpakple nyɔnuwo kple ŋutsuwo le dzidzɔ kpɔm le aha nom le nu ɖum.

Exɔ kɔkɔ ɖe li ekpe tata aɖe le ezi. Wota nɔnɔmre tata yi ke nye ŋutsu da bɔ ɖe avɔ, eh ekpe tata bubuwo ga li, amewo le ekpe kum, wole biglowo ɖe nu. Ame ɖewo hã, flawɔ wole le exɔ kɔkɔa gbɔ kple netsiwo.

Nyɔnu ɖa enuwo na ɖeviwo ƒomea le ɖuɖuu. Wole mɔlu kpakpla ayimɔlu ɖu, ɖeviawo le wo nɔwo gbɔ. Wo nɔ hã le nuɖuɖua ku ƒo ɖe agbamɛ. Ɖevia ɖewo le eɖum. Nuɖuɖua woɖui kaka ekpɔtɔ vi ɖe.

Eyaxɔƒe ɖe le teƒe ya yi ʋe ekplɔ̃tata faiŋ ɖe le teƒea yi ke nane le domedome nɛ yi ʋe abe ga ƒe nɔnɔme nene. Zikpui, Yevozikpiwo hã woƒo ʋlẽ. Kafi flawawo hã woƒo ʋlɛ. Teƒea nye eyaxɔƒe.

Kɔziɔ ɖewo le xɔ me le anyigba, a abatiwo hã le teƒe ma, zikpuiwo hã wole teƒe ma, kɔziɔwo hã le me, xɔmetsovɔwo hã le teƒe ma, xɔmetsovɔ ʋe kpakple blu wan, fpyowo hã le gli ŋuti le glasiwo me.

Amewo le bitsi yi ke wole ŋu ƒom. Wole ŋu ƒom le akayɛ ƒom. Ama ɖewo hã wole gakogoe ƒom yi hewɔe bena wole vividom ɖe wo ɖoukuiwo ŋtsi kple ame yiwo va teƒe ma ŋtsi.